Ha misile bolla oyddu mishazi qoncizaysa gidishn 2ti kubaye masatiza eqanne issay qase jarke gidid banta garsan agro chemical product getetiza misile woyko chemicale ba garsan oykidaysa ha misiley qoncises.

Ha missile bola hakime guta guta puteti shiiqida sohon issua issua denti denti harige eta oyikena mala kemikale ushishinne eta ankabakabetishe ha missile qoncises.

Ha misile bolla woga gita goyetida gade bolla oydu asati qoncidaysa gidishin etika eqara zereta oykidi gade garsan zereta zerishene enta oso oothishin ha misiley qoncises

Ha misile bolla kehi gita gade garsan issi bitaney dizaysa qoncisishin he bitaneykka timatime woyko he zerethay guxune woyko bayresen metetena mala chemical cachapishen has misiley qoncises

Ha misile bolla wogga dalgga gade bolla oyddu asati qoncizayssa gidishin etappeka heedzdzati zeretha kushon oyqqidi gaden zerishenne hesappe guye baggara issi aaway koppiya aaththidi eqqizayssa ha misile qoncisees.

Ha bisile bolla ha'i wodeyyiza oorata ogen puute dichchizayssanne yaran yaran dummatettanne coratettan tokkizi puute haariza oge bessizayssa gidishin histika dumma dumma cora oosota ooththana maaddizayssa qoncisis.

Ha misile bolla beettizayssi weykko qoncizayssi keehi dalganne wogga goshsha gaden cora attumasay issipetetan eki uttirashinanne heedzdzu attumasay muru tayfe zerishin ha misile qoncisees.

Ha misile bolla nam'u misile qommoti qoncizayssa gidishin garsa baggara issi bitane timatimeta guxxinen qowethenna mala kemikaale qolishenne esa hakamishen bessizayssanne bolla baggara kemikaale qommoti nam'u burcukkon woykko nam'u bilqaden uttidayssa ha misiley qoncises

ha misile bolla dumma dumma doozati qoncidayssa gidishin hinna baggara gita zaafe diccidayssanne muuzetikka dinnichetikka dumma dumma santatikka dicci diddizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla issi macasiya qoncizayssa gidishin akka haasayayda dizayssanne ippe guye baggara ooratha ha7iyida teknologe murusay katha gacana maaddiza mashine dizayssa ha misile qoncisis

Ha missile bola zal'esi kida madhadhe adhidaysa gidishin he madhadheyka madaban madaban madabara bolan utidaysa qonc'sishin istanka lapun madabay utidaysa beses.

Ha misile bolla nam'u atuma asat banta ootho othishenne banta gade garsan 2 qiricate oykid tuke shiishishenne banta ootho mino ogen othishn ha misiley qoncises.

Ha missille bolli mettetiza miththa qommo gidishin garssa baggara bitta giddon diccizayssane hayththazi cillilo malke oyqqizayssane ha miththazi karexxi bettiza malke oyqqiza mettetiza mishshay ha missile bolla qoncishin sunththayka boynna gettetes.

Ha misile bolla issi gade qonccizayssa gidishin he gadenkka lo7o ogen zerettizanne lo7o muruuta immiza malddo zerettay keehippe lo7o ogen gakkizayssa ha misiley qonccisees.

ha misile bolla keehi zo7o barbare madabaran shiiqi uthidayssanne ha barbare keehippe lo7o go7a immizayssanne giyason woykko zal7eson uthidayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla muuze gade qoncizayssa gidishin he muuzekka bayaran yaran maaranne lo7o mulota immana mala toketizayssa qoncisishin issi zo7omma oo ma iram shiriya madabara woykko qanca oyqqada ba ooso ooththidayssa qoncisees

ha misile bolla issi bitane dono gade garsan dono bookkiri ba kushen kessidinne gaabe baollan xaaxidi donoza bessidi keehippe miicizayssa ha misile qoncisis

Ha misile bolla paapa7e murutati bayzethana woykko meetethana gakkidayssa maxathidi shiiqizayssanne etappeya baggara madabaran shiishsh uthidayssa ha misile nuus keehippe qoncisees.

ha misile bolli gita gade garsan nam7u asate eqqidayssanne issi aawoykka issuappe dummathidi qooren dunguza xaaxidi madaxineykka aaththera shin giin nam7aykka dumma dumma koppiya qommota aaththidayssa qoncisees

Ha misile bolla banto ooso minetothan ooththiza zambu oosanchoti qoncidayssa gidishin esikka tukke maaran dizayssa mecishenne punni punni giigissidayssa qoncisishin issi macasayakka huphen koppeyo wossada hankorinakka qooren sharbe woththidayssa ha misiley qoncisis.

ha misile bolla dumma dumma zeretta qommati diccidi dizayssa gidishin essikka badala dukke muuzenne uutha qommoti dicci didizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolli dumma dumma katta qommoti shiiqizayssa gidishin etikka kareta lokkoma bootta lokkoma zo'o lokkoma misire dumma dumma miisheti shiiqizayssa ha misile bolli nuus qoncisees

Ha misile bolla zal7es aaxida meliza barbare gidishin he barbareykka qancan shiiqidi zal7es keehi lo7o go aymmanawu shiiqizayssa ha misile nuuyo7o qoncisees

Ha misile bolla isi aayya uutha gade garsan buuta ma'o maada shaashe ka qachada uutha keehippe walqama ooson eqqa uththada haashi shen ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla shunkurte gade garsan asati shunkurte burdishininne wanta'ooto oothtishin qoncisizayssa gidida wode issi bisanekka dummatethan zo'o koppiya hu'en wothidayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla nam7u asati qoncizayssa gidishin issiniya maca issoy qasse attume gidishin timatime gadi garsan timatime maxishenne saaxine giddo qolishen qoncisizappe aaxidi maca naya keehippe ufay xayda ba oso wothishen qoncisees

ha misile bolla maxetida tukketi heedzdzu qircatera woykko zambileela uttidayssa qoncisishen etikka keehippe xeellano o7izayssa gididayssanne lo7o oosonpeyirayssa ha misile qoncisees

ha misile bolli asati gadeppe bookkibookki donua biitta garsafe kessizayssanne he dono issi bolla shiishshidi asatas bessishenne banta ooso minnidi ooththishen qoncisees

ha misile bolla keehi beyanas lo7izanne ayfes injettiza badalay boykkoti awadalay gakkizayssanne essikka puqetidi maaran maaran issi bolle uttidayssa ha misile nuus qoncisis

Ha misile bolla gita keeththa garsan purteti toketidi woykko giigethidi yaran yaran dicciza keeththa gidishin he purte qommoyka afukado purte qommo gidishin essika toketanawu woykko pisketidi toketana gakkida mala ha misile qoncisis.

ha msile bolla gade garsan dicciddi gakkida mangota bessishin he mangoykka maanas gakkanaape sinthan qawu7e oththedayssanne he mithayka keehippe lo7izayssa qoncisees

ha misile bolli giya giddon bayzettida miishata gidishin banta yaran yeran asati uttidi zal7ishen histika barbare shuro maxine tuummonne dumma dumma bayzettida miishati uttidayssa qoncisees

ha misile bolla issi bisane gade garsan uthidayssa gidishin he bisanekka koppey aaththidi hashe bolle xikke woththidi keehi ufayxi didizayssa hamisille nuus qoncisees

Ha misile bolla issi bitane xaata santa dicciza gaden wuttidayssanne he bitane santa giigissishenne he garsan bul'i bul'i gade giigissishen ha misile qoncisees.

Ha misile bolla issi attuma nay tukke gade garsan eqqidi turke maxidayssa zambilen woykko qircachen kunthi oyqidi issi sootishu shoossidi xeellizayssanne miicizayssa ufaysidayssa ha misile qoncisees.

hamisile bolla xokasohon diza gade garsan issi macasaya dizayssanne he gade garsan dumma ohen woykko bantayaran yeran santay dichi didizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla oorata teknologi murta gididayssanne tukke meciza mashine dizayssa qoncisishin he mashine miiyenka issi bitane mashine doydi tukke meecishen ha misiley qoncisees

ha misile bolla qoncizayssi sooqe gidishin he xuurenka dumma dumma qimemeti bazethida gidishin etikka kororima karetasawa boottasawanne dumma dumma miishati zal7ethidayssa ha misile nuus qoncisis

ha misile bolla tukke gade qonciza hessa gidishen he tukekka lo7o hunetan woykko lo7o ogen zeretidi dumma dummas miishatas lo7o maado immanas murutan gakkizayssa ha misile nuus qoncisees

Haa missile bollann nam''u asati hashshe bolla miththa woththidi nam''u kushshen oyikiddi hamutishenne eta sinththara nam''u Yara woyikko nam''u qommo oyikidda mizati hamutishenne karetane zo'o mizatti eta sinththara bishshin haa missileyi qonccisess .

Ha misile bolli issi heera asazi issipetetan dendid banta heeran limate ootho othishenne etika issoy issoy bookishn issoy issoy qase biita kaashi kesishn ha misiley nuusi qoncises.

Ha misile bolla issi bitaney nam'u boorata waxid goyidi dizaysanne he booratu qalameyka zo'onne karetha gidizaysa wode, he bitaneyka Keehi minidi gade goyidaysa ha misiley qoncisesi.

Ha missille bolla coora asati miizata shishiddinne maata muuzishenne ubbaykka minidi bantta oththo yaaran yaaran eqqidi oththishin qonccizayssa gidishin eetappe heeni baggera shiiqi uttida maatay qoniccidayssa besses.

Ha misile bolli zuma derey daridayisa gidishin he zuma sohonika issi bitaney na'mu boraza waxidi minotethanee azalatethe bayina oso minidi othizashini ha misiley qonicises

Ha misile bola cora asati issippetethani gade garisani eqizayisanee ubatikka issi bitanney tamarisizayisa tishi hisitid xeelizayisa ha misileyi nusi kehippe qonccisesi

Ha misile bolla cora asay climate ootho oothanaw issipetethan dendidaysa hidishin entika attumanne maca asati banta kushen puteza oykidi tokanas issipetethan eqidaysa qoncises

Ha misile bolla cora asati muuze shiiqidinne muuze kilishenne hessappe adhdhidikka makina bolli hankoti eqqidashin garssappe pude miyyidinne banta ooso minoteththan ooththishin ha misiley qonccises.

Hamsile bola c'ora asati issipetetan otho othizaysane gaasho bukishen heysape adhirika boratika mata bole hemereteretishen hamisile qoncisizaysa nus beses.

ha misile bolla issiaayya zuma heeran woykko xekka heeran diza gade bolla lo7izanne maanas injestiza santha yaran yaran tokethidaga bul7ishen ha misile nuus qoncisees

ha misile bolli heedzdzu asati qoncidayssa gidishin hetikka gaashe gade garsan uththidi gaashe buucishinne issi aayonne issi aaway issi petetan gidiri bantanaka buucetha tamarsidayssa qoncises

Ha misile bolla guuththa gadde garssan issi biittane nam'u booththanne kareththa meray diza boorra waaxxidii goyishin bessizayssanne he biittane daabburidii eqqizayssa ha misiley qonccises

ha misile bolla issi bizane badala gaden eqqizayssa gidishin he badala gadenka badalay gakkizayssafe aadhdhidi keehippe melizayssa ha misiley qoncisishin he badalaykka dumma mera woykko dumma qalame dizayssa qoncisees

Ha misile bolla iisi aya keehippe ufayxayda tuke maxada kushen oyqqidayssanne miicayda dizayssa bessishen hayssi tukeka nu tere etiophiyas keehi maaddizayssa piyatiri kare deresi yedethidayssa qoncisees.

Ha misile bolli cora asay banta dere naaganas haron esa keeththay qohettenna mala ooso ooththanas issipetetan dendidayssanne bolla bookki bookki puuteta tokkizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla asati ogeera yaran yaran hammuthi diddizayssanne puute banta kushen oyqqidi puute tokkano dumma dumma ooso miishata oyqqidinne bishen ha misile qoncisees

Ha misile bolla limate oosos heera asay issipetetan zaapa akaafa porkanne dumma dumma miishata oyqidi issipetetan guye geennan ooso ooththano yizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla heedzdzu booratanne issi aaya oge bollan bishinne izakka hedzdza boorata heemishen qoncizayssa gidiri nam'ati dumma qalame oyqqidayssa gidishin issiniya qasse zo'onne boottha walakka oyqqidashin hankoti karetaketa kareta qalameta oyqqidayssa qoncisees

Ha misile bolli attumanne macasati ooso ooththidayssa qoncishishen etikka bolla buukkishenne issoy issoti bollappe biiththa kissishen ha misile nuus qoncisis.

Ha misile bolli guuthana ay qeeri gade garsan nam'u borata waaxidi guyishenne bayalegatetani xurqae kush hayqqidi keehippe minnidi ooshthishen ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla nam'u asati qoncidayssa gidishin hetikka yanne hinna baggaranne hanna baggara eqqizayssanne bantha kushen xaafiza mastausha dabtara oyqqizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolli wora woykko dembasohon woykko baraha geetettiza sokon asati ooso oottishinne issi bitane akafara bookethida bollappe biitha kestishen ha misile nous qoncisees.

Ha misile bolla keehi dalga gade garsan nam'u boorati waaxetidi goshsha goyishenne etikka gadeza giigissana issipetetan asara ooththishen ha misile qoncisees.

Ha misile bolla cora asati sayneera zeretha oyqqidi issipetethan gididi goyethida gade garsan katha woykko zeretha zereshin qoncisidayssa gidishin itappeka guye baggara hara asati wortizayssa qoncisees

ha misile bolla cora asati issipetethan gade garsan shiiqi utthidayssanne dumma dumma asati sayneyra zeretha oyqqidi bul7ethida gare garsan zerishen ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla cora asati issi pethethan shiiqidayssa gidishin etikka ubbaykka issi so eqqidi issi saatisho histidi xeellizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla cora asati pantaheeran issipetetan limate ooso ortishen akaafa dumma dumma miishata oykqidi issipetetan oottishen ha misile nuusi qoncisies.

Ha misile boli ha'i wode tekinoloje ogen kathay dicidaysa shishiza mashiney shishizi katha keehippe issi bolla shish wothidaysa qoncisidaysa beses.

Ha misile boll gita gade qoncudaysa gidishin ha gita gadenka duma duma komo oyqiza gosha makinati woykko gosha kameti gade goyishin ha misile nus qonces.

Ha misile bola keehi gita gade garsan ha7i tekinolojen oraxidi yiza wogga kaame woyko gosha makinay goyishine keehippe wolqama ooso othishin qoncises.

Ha misile bolla ha' wode tekinoloje gididaysa gade lefa woyko qalale ogen Hatha ushana madiza tekinoloje mesareye Hatha ushishn ha misiley nus qoncises.

Ha misile bolla kehi gisttey gade bolla daro gisteti zeretidinne buchu gakidaysa qoncisishin ista gidonka gitta oge dizaysanne goshasinne katta shishanas madiza ha'i wode tekinologi yaran yaran uttidaysa qoncise

Ha misile bolla kehi gitane oorata kame qoncizaysa gidishin he kameka kaththi dicizi gakizaysa shishanaw madiza mashine giyeza oyqizaysa ha misile nes qoncises

Ha misile bolla kehi Gita kame gidishin he kameyka oratane ha'ii tekinoloje wode katha shishana madiza gididi gidishin iyape ya bagara kethane duma duma mithay dic'izaysa ha misiley qonc'ises

Ha missile bola gido bagara woga kame woyko gosha makinay eqizaysanne istape guye bagara duma duma oratha gosha kameti eqizaysa ha missile nus qonc'ises.

Ha misile bolla gaxare heeran asati issipe shiiqidi,he asatika sayteppe yiidi timirte ekkishene tamarishe eeta miyenka ooratha makinay uttidaysa ha misiley qoncisees.

Ha missile bollani corra assati ha misile bollani eqidayastanne issi bittaneyi etta sinithani tamarisidi dizayssa issipetethani eqizayassane siyidi dizayissa ha misileyi qonccisesi

Ha misile bolla tekinoloje gussa gidida mashine issi chayina derrepe yidda bitaneyi darro assasi timirite imidayissa ha misileyi qoncissesi

Ha misile bolla cora asathi banththa oosuwa minitheththan ooththishinne ha wode yiiza teknooloojen maashine ooththiddi dizayssanne ethikka shiiqida kaththaa maaran maaran giigissiiddi dizayssa ha misilee qonccissees.

Ha misile bolla dumma makina qommoti uththidayssa gidishin sinthara diza makiinay goshsha makiina woykko goshsha kaame getetizayssanne ya bagara zo7o makiinay so asay woykko so makina geetetizayssi qonccidees.

ha misile bolla cora asati issi petetan shiiqi uthidi eta sintanka issi kamey uthidayssanne ubbaykka issi petethan pooto dendidayssanne eta giddonka chaynappe yira asati dizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolli keehi gita gade garsan issi bitane kaamera gade goyishenne keehippe minotetan oothishen qoncisidayssappe axidi he bisane guyenne yaanne hanne xeellidi ba ooso oothidayssa qoncisees.

ha misile bolli issi bisane keehi guutta goshsha kaame oyqqidi gibbe garsan gade goyishinne he bitane kareta ma7o maa7idi ba qooren miishese woykko dalga miisa xaaxi wottidi goyishin qoncisees

ha misile bolla keehi dalga gadey bollan heedzdzu goshsha makinatinne asati deizayssanne he goshsha makinati gadiya goyishen ha misile nuusi qoncisees

ha misile bolla keehi gita gade garsan issi bitane eqqiri hebitane bikka sintara mayke wutidayssanne he bitane haasayishenne qalamexayeqe geesettida miishata oottishhin ha misile nuus qoancesees

ha misile bolla keehi gita kaame qoncizayssa gidishin he gita kaameykka ha7iiza teknologi ogen gade goyanas maaddiza gidishin he makina bolla woykko he kaame bolla issi bitane uthidi laaggi diddizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolli issi ooratha kaame qoncizayssa gidishin he kaamekka goshshas maaddizayssanne izappe hena baggara wogga gita keeththay shuchchan ootethidayssi qoncidayssa ha misile bessees.

Ha misile bolli keehi beyanas lo'iza katama bolla lo'iza kaameti wottidayssa gidishin he kaameyka goshshas maaddiza goshsha makina geetettidi woykko tiratere geetettidayssi qoncizayssa ha misiley bessees.

Ha misile bolli ha'i wodey oorattan teknologien simmidi woykko teknologi muruta gidiza maakina woykko kaamey dumma dumma kattata gaccanaw maaddiza miisha ekki diirayssa eta meretay woykko eta malkekka dumma dumma gidishin cilil'o galal7onne zo'o qalame oyqqidayssa qoncisees.

ha misile bolla keehi gita gade garsan makinay woykko goyishin de'izayssa bessishin ba ooso minotethanne keehi lo7iza ogen ooththizayssa ha misiley qoncisizayssanne nam7u asati banta ooso minnizi ooththidayssa qoncisees

ha msile bolla issi gita keeththa garsan ooratha mashiney qoncizayssa gidishin he mashine qalamekka booththanne salo malatiza gidishin ista miiyenka issi zo7o iqay dizayssa ha msile qoncisees.

hamsile bolla gaxxare heeran diza asati woykko sohoy qonciza wode issi bitane soolare diza soon eqqizayssanne nam7u qeeri nayssi amiyen eqqizayssanne etappe hina baggara dumma dumma miishati diccizayssanne gatta keexxay dizayssa hamsiley qoncisees

ha misile bolla cora asati ooso uthidi shiiqizayssanne ubbaykka salo malatiza koppey aaththidayssanne eta sinthan issi bithan eqqiri ubbasikka timirte immizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla keehi gita gade bollan ha7i oorata ogenyizayssa asa naa shempisano maaddiza kaame woykko goshshama kinay gade goyishen ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla issi ooratha kaame eqqizayssanne dumma dumma maado immizayssa qoncisishen izappe hena baggara dicciza mithasonne wogga gita keeththay qoncidayssa ha misile nuus bessees.

ha misile bolla gadezi qoncizayssa gidishin gade garsanka issi kaamey woykko goshshama kiinay gaden gakkiza kattata shiishshi diddizayssanne buurata giigissidayssa ha misile qoncisis

ha misile bolli ha7i wode teknologin ooratidi yiida gade goyanawu makina woykko goshsha kaame issanne dumma dumma asati sintan eqqiri gade heeran hammuttizassanne kaame bolla itioophe bandiray yaanne hanne gizayssi qoncisees

Ha misile bolla keehi gita gade bolla goshsha kaame gade guyishinne yaanne hanne ba hooso keehippe oottishin qoncisidayssa gidishin he kaame malkekka zo'onne karetta gidizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla keehi gita gade garsan buucethana woykko shiishshana gakkiza gade garsan oorata teknologie murutha gizida makinay heesebile woykko he kata shiishshishen nuusi qoncisees

Ha misile bolli keehippe lo'izanne ayfen beyano injettiza keehi dalga gade gidishin ooratta goshsha kaamekka ha haatta ushshano maaddiza miisha ba bolla wossidi haaththa gade garsan lo'ethi ushshishen ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla ooratta teknologi muruta gidizayssa goshsha kaame da'izayssa gidishin he kaamekka keehippe oorathanne ayfes beyanaw oottizanne ooso ooththanaw injettiza gidizayssa qoncisees.

Ha misile bolli goshshas maaddiza kaametanne dumma dumma goshsha makinati hayssa sohon shiiqidayssanne etikka dumma dumma bantayaran uttidi dumma dumma qalame oyqqizayssa ha misiley nuus qoncisees.

Ha misile bolli shuchchara xiretiri giigettida gibbe giddon oyddu asati qoncidayssa gidishin nam'ati gita aayotanne issoy qeeri naa gidira shin bursanne dumma dumma miishata kushen pestaleta oyqqidinne qeeri naykka haylande kushen oyqqidayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla gita magazene bolli dumma dummanne qoncisananne odanau dandayettenna madabarati konthalen woykko giste shiiqizayssa qoncisishen nam7u asatikka hista achchin hamuti didizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla heedzdzo asati dizayssanne he heedzdzo asatappe nam'ati maca issoy qasse adde gidishin he attumaykka zambilera woykko saaxinera santa tooki ekkide bizayssa ha misile qoncisees

hawizele bolli ichashu aasati eqqidayssa giidishin hetappeka nam7ati dumma ogen boottanne galal7o qalame diza maa7o maaqida shin hankoti qasse bootta maa7o maa7idayssa qoncisees

ha misile bolla cora asati baynta7ooto minotetan ooththidayssa gidishin etikka wolqi baynna asatas oqe duna hanqiza asatassinne dumma dumma asatas katha imishen ha misile qoncisees

ha misile bolla giya doonan asati zal7izayssanne issi mishiriya madabara do7izashin hankorakka qasse giste makishen ha misile nuus qoncisizayssa bessees heyssafe dumma ogen qasse cora asati guye baggaranne banta ooso siratan ooththizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla cora asaynne cora giste madabarara uthidayssanne he gisteka issi issi asas gishethi dizayssanne mac asatikka he giste tookki tookki bishen ha misiley qoncisees

Ha misile bolla tuke uyizasohon imettiza woyko tuke qurse gidiza mishetanne turkey shiqidaysanne nam'u qomo shashatika ixaneyka sineyika issi bolla shiqizaysa ha misiley qonc'ises.

Ha missile bola kehi odanasinne qonc'isanas danda'etena gade garsan issi ayiya eqada he missile woyko ba kushiya xoqu histada gade qonc'isiyaysa ha missile nus beses.

Ha misile bolla keehippe cora asay woykko sayteppe yiidi gade garsan yaane haane hemeretidi badala, giste xeelidi banta ooso ooththizaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla issi dere qoncizaysa gidishin issi dereka muze utayi gakidaysanne issta miyene kata ketay utdaysanne isstppe hakizason zumati dizaysa ha misley qoncisese

Ha missile bolli kehi dalga badala gade garsan woyiko badala gade miyen issi macasiya atuma malatada eqidayissanne he mishiriya ayifen manaxera athada hena bagan xelayida dizayissa ha misiley qoncises

Ha misile bolla qoncizayssi uutha gade gidishin he uutha garsanka hedzdzu asati dizayssappe nam'ati attuma issina qasse macca gidishin he uutha garsaykka keehippe lo'izaysanne cilil'o malatizaysa qoncises.

Ha misile bolla gaxare heran diza uthati gatha kethatinne duma duma mishati qon, idayisa gidishin he uthayika duma duma mado asa na,si imidayisa ha misile nusi qonccises

Ha misile bolla keehi dalgga gade giddon badalay diccidi gakkidayssane ayfen be'anas injetidayssa gidishin he badalaykka keehi daro qommo woykko daro miishsha asas maadizayssa ha misiley qonccisees.

Ha missile bolla nam'u paratine issi bithaney qoncidaysa gidishi he bitan nam'u parata hemishine etape heno bagara katha keythay mallatiza mata shiqoy qolletiza utidaysa ha misiley nus qonccises

ha misile bolli badala gade garsan badalati keehippe diccizayssanne maanas gakkizayssa bessishen eza giddonka issi badalay pooshethidi woykko pooqethidi qonci uththidayssa ha misile nuus qoncisees

hamisile bolli qoncizayssi suuqe gidishin he suuqenka dumma dumma katta woykko sabile qomoti dizayssanne issi bitane woykko suuqe godayka uthidi keehippe tishshistidi xeellidi zal7izayssa hamsiley qoncisees

Ha misile bolla issi macasiya ba huuphen shaashe qachadanne bangay gakkida gade garsan banga buccada nam7u bagga kusherakka oyqada issi soo tishshi histada xeellizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolli heedzdzu asati muuze gade garsan eqqizayssanne issi macasiya silke kessada eza sunthanne dumma dumma miishata giigissayda dizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bollan Uuththa gade garisan heedzdzu asati eqizaysa gidishin etappeka nam'ati atumma issina qase mac'a gidishin he Uuththa gade keehippe loo'izaysane shempanas injetiza gididaysa ha misile nusi qonc'ises.

ha misile bolli dalga gade garsan keehi odanassinne qoncisanassippe kadariza asati gade garsan shiiqi wuthidayssanne gakkida maldo woykko gaashesa xeellizayssanne histi issoy issowara haasayizayssa ha misile qoncisees

Hha misile bolla issi gita dere beettizayssa gidishin he sohanka zumati denbasoanne dalga dalga gadeti dizayssa ha misile nuus keehippe qoncisees

ha misile bolla issi macasaya qoncizayssa gidishin he macasayakka ba oso minotethan ooththayda shaashe qachadanne xiille woykko xiille malatiza miishaqoqufayda keehippe ufayxayda ba oso ooththidayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla keehi ayfen beyanassinne cora asati be'izakko shimpanas lo'iza uutta garsan de'iza miishati qoncidayssa gidishin he uuthayka daro qommo immizayssa ha misiley qoncises

Ha misile bolla keehi gita dere qoncizayssa gidida wode he gita derenka dumma dumma gadeti dalga dalga mishati qoncizayssappe aatidi hena baggara woka zumati dizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla badala gade qoncizayssa gidishin he badala gadenka cora asati bii didizayssa qoncisishin eta guyenka daro maca asati sharbenne shaashe qacidi hamutidi dizayssa ha misile nuus qoncises

ha misile bolla gaxxare heeran diza issi aayya sampara gistey oyqada maxishenne keehippe ufayxishen bessizappe axidi ippe guye baggara gaththa keeththay dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla nam'u paratinne issi bitane qoncizayssa gidishin he nam'u parata qalamekka zo'onne buotha giddishin issi bitane eza heemmishenne etappe hena baggara gatta keethta milatiza maasa shiiqoy uthidayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla uutha gade qoncizayssa gidishin he uuthayka dumma dumma go7a immizayssa bessishin ha uutha gade garsan guuthara buron diccizayssanne miyeera lo7ethidi coridi diccizayssa tukke mitasey qoncizayssa bessees

Ha missile bolla puute tokiza issi bitaney qoncizayssa gidishin he bitaneykka suufe mayidi maraxinekka aaththidi keehippe ufa'etidi puute tokkishenne isttape hina bagara makinay,Tophphiya bandiray dumma dumma miishati qoncizayssa ha missiley qoncisees.

Ha misile bolla coora asati issipetethan gade garisan shiqi utidaysanee heta garisan harasope woyiko kare bitape yida paranijey dizaysaka ha misiley nus qoncises

Ha misile bolla cora attumanne macca asati mitta giddon woykko wora garssan hamutizayssa qonccisishin ettikka banta kaha ufaysanaw issoy qoreththidinne dumma dumma ogera hamuttishin ha misiley qonccises.

Ha missile bola issi bitaney hayta tuke pute oyqidi eqidaysanne qoren dunguza dhadhidi qale medheyeqe otishen baba woyko tukebanne ba heraba ha missile bola qonc'isishen beses.

Ha misile bolli issi bitaney utidinne mango pute tokizaysa gidishin iza miyenkka issi macasiya haylandiyan kushiya oyqadae ya hamutishen betizaysappe atidi Istappe guyera tuketanne issi police eqi utidaysa ha misiley qoncises

Ha misile bola oydu asati qonc'izaysa gidishin etika issi bola eqizaysanne itape guye bagara gita mitati eqizaysa ha misile nus kehippe qonc'ises.

ha misile bolli oyddu asati caaka garsan eqqizayssanne hetappe guye baggara dumma dumma mita qommotinne keehi dalganne addussa mita qommoti diccizayssa ha misile nuusi qoncises

Ha misile bolla keehi xumanne yashshiza wara garsan dumma dumma mita qommoti diccizayssa gidishin mita qommotikka keehippe addussa gididayssa ha misiley qoncisees.

Ha misileye xelelishin ha misile'e qoncesizayssi wora garsa gidishin he wora garsanka issi malalizanne sitth gidi dicciza mitha qoncesira gizishin ikka keehippe lo'o maado immizayssa ha misileye qoncesees.

ha misile bolla cora asati bantanam7u kushenka puute tokkanau oykqidi hemestishenne esappe sinthan dizade dunguza qooren xaaxidayssanne issoy qasse maraxine haaththizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla puuteta dichchana giigisida keeththa garsan cora asati dizayssanne puuteta oyqqi oyqqi giigisishenne bul'ishen eretidayssa gidishin daro bagga asati macata gidizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla gaxaray heeran diza heedzdzu keeththaynne he heedzdzu keeththaykka haronne carkon dendizayssan giigizdzanne keethta huphe mooretizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla dumma dumma asati yelaga natuppe doommidi cima gakkanawu banta dere ooso limate issipetetan ooththana shiiqidi puuteta tokkidinne bookki bookki moogishen ha misiley qoncisees

Ha misile bolli wogga gita dere qoncizayssa gidishin he misile bollenka dumma dumma xeekati kochchati gidizayssanne wora garsay bessiza mala ha misile nous qoncisees

Ha misile bolla cora asati issipetethan gidzdziri ooso wostishen qoncizayssa gidishen heedzdzu asati etappe dumma ogen okkidi pute tokkidi dishin ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolli cora asati shiiqidinne attumanne macasati cimanne yelega asati deizayssa qoncisishin etikka issi sawupaketishsh histidi xeelidi timirte ekkizayssa misile qoncisis.

ha misile bolla puute diccizayssanne he pute bayzethidaso gidishin dumma dumma macati puute shammano yizayssanne haratikka bayzidi baynta ooso ooththidayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla issibisane eqqizi nam7u kishe xonqu oththidi haasayizayssanne he phisaneppe guye baggara cora asatinne kaameti dizayssa ha misile qoncisishe bessees

ha misile bolla balesilxaneti puute issi petethan gididi tokkisheninne essappe hina baggara eqqiri asati kameera qaraxizayssanne baggati qasse eqqidi issoy issuara haasayidayssa qoncisees

Hamisile bolli baalesilxaneya asatanne giita asati puute tokishinne etikka puute tokethidagappe guye baggara abbay giddibenne itioophiya bandire dizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla issi macasay eqqada haatta ussidayssa qoncisidayssa gidishin iza ushshida miishaykka buron tokka naasi giiissida pute iqata haatta matara ka mirayssa haatta ushshishin qoncisees

ha misile bolla cora attu m atati eqqizayssanne etikka dumma dumma oosota ooththizayssanne issoy issoy koppeya aaththidi issoy issoy maraxine aaththidayssanne issoy issoy qase ashenkoote woththidayssa ha misilen beyoos

Ha missile bolla zal'e suuqe gididaysa qoncisishin he suuqenka dumma dumma santha qommotinne xaata santhati, tiimatimeti, qaareti, abkadotinne dumma dumma miishati shiiqizaysa ha missiley qoncisees.

Ha misile bola qoncizay oge bola dizza giya gidishin ha giyanka issi macaasiya utada zal'shin eretidaysappe donoy maxaxey boynay tukey atapraynne lelehey dumma dumma mishey qoncizapyssa ha misilley qoncisses.

Ha misile bolla giya doonay qonccizayssa gidishin cora asaykka ba giya doonan uththidi ba miishshatha zal7ishenne he giya doonan dumma dumma thuummothi,dinnichethi,kaaroothethinne dumma duma bayzeththida miishshathi uththidayssa ha misilee qonccissees.

Ha misile bolla dumma dumma ayfen be'ishin lo'izaysanne maanas lo'izayssa dumma dumma atakilteti firafireti kaqeeti uttidayssanne eetika shunkurte, abokado, burtukane, timaatime hayssane hayssa mala maanaw shiiqiza miishshati qoncidosona.

Ha misile bolla qoncizayssi dumma dumma suuqeta gidzira wode he suuqenka dumma dumma maanas maaddiza miishati dizayssa etika timatime karote xiqilgoomene abokado dumma dumma miishati qoncizayssa ha misile nuus bessees.

Ha misile bolla heedzdzu asati giya doonan uttidi katha woykko meethatiza miisha giyan zal'ishe bessizayssa gidishin guye baggara nam'u macati duno shunkurte bayzishin sintha baggarakka issi bitane loome zal'izayssa ha misile qoncisees

Hamsile bolla beettizayssi weyekko qoncizayssi issi atthumade burtukane bayzishininne nam7u asati aappe shammishinenne etappe heyssa baggara cora asay diyoga mala qoncisees

ha misile bolla giya doona uttida dumma dumma bayzettida miishati dishin etikka qaare tuummo shunkurte xaaxeta santanne kaarote hayssanne hayssa malati qoncizayssa ha misile bessees

Ha misile bolla asati oge doonan zal7ishe bessizayssa gidishin hissika aboqaado lelehe qaare dumma dumma miishata ogen zal7izayssa ha misile nuussi qoncisees.

Ha misile bolla oge doonan cora asay banta ooso ooththidi qonchizayssa bessishen nam'u asati gaarera muuze woththidi zal'ishenne hara asatikka banta oosoa dumma dumma ogen ooththizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bootan woykko ha misile sohon qoncizayssi zal'eso gidishin he zal'esonka dumma dumma miishati qoncizayssappeka qaare timatime santa dumma dumma miishati qoncizayssa ha misile nooss bessees

ha misile bolla dumma dumma maanas lo7iza miishati shiiqizayssa gidishin eta giddoppeka muuze abukado appile budukane paapaaya dumma dumma miishati ayfes injettiza ogen shiiqizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla qoncizay atkelte gidishin lo7o ogen zeretidi lo7o muruthan kiizayssanne maanassinne xeellanas injettizayssanne bayzishin lo7o muruta woykko lo7o miisha misizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla goyettida gadde garssan asati eeqidi bantta zereththappe shishshi shishshi ehidi bantta muurutta qonccisidasinne uibbaykka maaran maaran woykko yaaran eqidaysa ha misiley nuus qonccisees

Ha missille bolla asati issipeteththan gididi gaade bulishenne issoy issoy xiike oyqqidi bookishin isso issoti akaffa oyqqidi bokishin ha missiley nus kehippe qoncises.

Haa missile bolla kehi Gita cishshayi dicizanne oththonni pe'iza soon issi macashshiya baa oththo mayo ma'ada kehippe minada ba cishsha shoshanne oththokka mintada oththishinne ha missileyi qonccisess.

Ha misile bolla keehi lo'iza keeththa garssan maccati banta ooso ma'o ma'idinne shaasheka qachchidi banta ooso ooththishenne ciishshata qanxi qanxi giigisidi woththizaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla cora asati shiqidi shuchara osetida ginbi bolla eqidaysane issi adeyka eta gidon eqidi ubbasi timirte imizaysanne eta miyeppe mole irbatay othetida son hathay dildiye garsa illidaysa ha misiley qoncises

Ha misile bolla issi macashiya otho sohon uttidaysa gidishin he macashiyaka cisha qanxa qanxa gigisada wothizaysane cora asati izzippe guye bagara banta otho othizaysa ha misiley qoncises

ha misile bolla ooratta teknologi muruta gidiza goshsha mashinenne katha goyide giigissida oge maddiza zo7o maashine eqqizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla issi gashshenaya qoncizayssa gidishin he nayakka dalga gade garsan ba zokkon qircate tookkara woykko zambile tookkada ba ooso maay'o tookkara maayabessada ba ooso minotethan ooththidayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla tukke gade garsan nam7u asati tukke maxishen beettizayssa gidishen issoy utthidayssanne issoy eqqidi baaze woykko tukke maxida miisha oyqqiri hamuthidayssa ha misiley qoncises.

ha misile bolla ciishshay dicciza woykko ciishsha gade garsan oosoy ooseti dizayssanne issi yelaganay ciishshata giigissidi zambinne woykko madaben giigissidi woththidayssa ha misiley nuusi qoncisees

ha misile bolla ooso sohon asati baynta ooso maara ooththishinne dumma dumma maay7o maa7idi issi petethan baynta ooso ooththishin ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla cora asati hayteppe yidayssi diza wode issi bitanekka ete garsan eqqidi zereti waati zeretidakkone aazara birakonne woykko aaza suwara qoncidi moqanakkone ta timirte emishen ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla keehi gita gade woykko puute woykko ciishshay dicciza sofo gidira wode ciishshaykka diccidi modetappe simmin buroppe acizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla badala gadenne badala gaddi garsan issi bitane eqqizayssanne kushen dabthara oyqqidi ayfeemmanaxiratidi hanko kushenka tiya badala oyqqizayssanne ba ooso ootti didizayssa ha misiley qoncisees.

ha misiley bolla qoncizayssi ooropphilenne oorophilley shempize sohon diza miishati qoncizayssa gidishin eta miyen asati makinatinne dumma dumma iqati uttidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla ayfen beyanassinne shammanas injethiza keehippe keeththa lo'isida ciishshay dishin he ciishaykka zo'o qalame oyqqidayssa gididi zambilen uthidayssa woykku qircaten uthidayssa qoncisees.

Ha misile bolli gita keeththa garsan dumma dumma ooso ooththida mac asati qoncidayssa gidishin atikka banta ooso mau ma7idi ciishshata qanxi qanxi giigissidi banta yaran yaran woththidi hara zere kiittanassinne itiopphe girsan zal'eu bolla oottanas woththidayssa misile qoncisides.

ha misile bolla heedzdzu macatinne issi addey qoncidayssa gidishin heedzdzu macati banta huphiyan cililo woykko cilil7o malke oyqida shaashe qachidinne cilil7o malke diza maay7o maay7idayssanne attumay huphen cilil7o malatiza shaashe qachidi boottama omaysizayssa qoncisees

Haabisile bolli keehi gita gade garsan giiste diccidi gakkida wode oratta oorata makinati gade garsan dizayssanne he makinay katta shiissizayssa ha misile nuuss qoncisis.

ha misile bolla issinaya qoncidayssa geeshin he nayakka ba ooso maayo maayadenne guyeda keeshe ba7ara ba ooso minotetan ooththishenne keehippe ufayxay da micishen ha misiley qoncisees

Ha misile bolla orophile shempiza sohon oropphileyenne dumma dummayqa caaniza makinati eqqizayssa qoncisidayssa gidishin issi bitanekka eqqizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolla wogga gita gadey maaran maaran goyetidaysanne he gadey puutey toketanappe sinththan haatha uyiidi dizayssa ha misiley nuusi keehippe qoncises.

Ha misile bolla woga gita derey gakizaysa gidishin betizaysanne qoniza mishati gada bagaranne woyko miyera dalga gadene hen bagara qase dumma dumma woga mitati qoncizaysa ha misileze beses

Haa missile bolla kehi dereyi qonccizayissa gidishshin hee Gita dere soon hatayi ketayi makinayi biza sohonne qeri qeri ketati qonicizayissanne hene bagara cora makinayi banita oththo oththizayissa qoniccisess .

Ha misileza bollan githa gade garssan nam7u asathi dizayssa bessishen sanththaykka bayran yaran thokeththidi de7ishen issi bithenee akaafaara bookki bookki oge kessi kessi he sanththaayyoo haaththaa maaranne ba oosuwaa dummatheththan ooththishen qonccisses.

Ha misile bolla dildiyenne hathay piniza Soho qoncisiza wode he dildiyeyka hathay haxanaala ba yaran yaran marara oothetidaysanne ba ogera nozaysa ha misiley qoncisses

ha misile bolla keehi giita zumay qoncidayssa giidishin he zuma miyenka cora asati baynta ooso ooththidayssanne dozere biiththa kaash kaashi ba ooso istidi ooththishen ha misiley qoncisi bessees

ha misile bolla nam7u misileti qoncizayssa gidishin issi baggara simntora haaththay bizaso ooththidayssanne hena baggara qasse issi cima aawa haaththa gade ushshizayssa ha misile nuus koncisees

Hamsile bolla shuchchan oosethida ogenne dumma dumma ogen giigetida miishati qoncizayssa gidishin he ogenka bolla baggara lo'za hoonetan lo'za miishan oosethida ogethi qoncizayssa bessees.

ha misile bolla keehi gita dere qoncizayssa gidishin he sonka dhoqa bootati woykko zumati qoncizayssanne haattati woykko itiophiya dere gita sofo oyqqiza abbay gidibe geethettida miishay qoncizayssa ha misiley bessees

ha misile bolli nam7u asati dezayssa gidishin issoy koppiya aaththidayssanne hankoy ziqqi gidi hollan bookethidi gelize tuubota oyqi oyqi giigissishenne hankoyka iza maaddishen qoncisees

ha misile bolla keehi gita gade bollan goyetidi maaran utida gaden haaththakka maaran uyishenne puute thokkanau giigissishen ha misiley nussi qoncishees

Ha misiley gurutha dillera oosethida haaththay biza oge gidishin he haaththayka bulqo gidiri ba oge oykko ba yara oyqiri maarara maarara bizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolli issi attu mananne keehi dalga gade qoncizayssa gidishin ha7i wode teknologin ooraxidi yida gadeza haaththa ushshida oge hamisile bolli uyishenne qoncizayssa nuyoo bessees

Ha misile bolli nam'u misile qommoy qoncidayssa gidishin issoti bantha baggara haattay biza ginbeera holla oottishinne hayssa baggara qasse issi cimaway oge bookkirinne bayaran yaran haatta ushshishen qoncisees.

ha misile bolla keehi gita gadey dizayssanne he gade nam7u bagga shaaketidayssa gidishin he gadeta nam7u bagga shaakida gita oge eta girson dizayssanne keehippe lo7izanne daro qommo gadethi dizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla oyddu asati qoncidayssa gidishin shara hiixidi qanxi qanxi giigissidayssanne heedzdzu asati issuappe dummatidi koppiya aaththidayssanne bortha mauwayssidayssa qoncisishin issoy qasse etappe dumma ogen maraxine aaththidayssa qoncisees.

ha misile bolla keehi gita zumay diza sohon miiye baggara cora asati ooso oothtishenne dozere geethethida kaamey ba ooso oothtishenne hara asatikka banta ooso minotethan ooththishen ha misiley qoncisees

Ha misile bollan keehippe concisanawune qodid odanaw danda'etena deysha qomot shiqi utidaysane he ubbayka wude getetid xeysetishn asay he wudya hemizaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla nam'u so medosati qonc'ishin he medosatu sunthayka waddo miiza geettetizaysa gidishin issiniyaka mara issiniya mara issiniya qase ayiyo gidishin Mariya ayeyippe dhantha dhamishin ha misiley nusi qonc'ises.

Ha misile bolla, baraha heeran boorati woyko miizati hemettidi diza issanne, issi maccasiya guye baggara laaggayida heemmishen, ha misile nuusi qonccisees.

Ha missilen qoncciza sohoy gaxxare heera giddishi keththappe ogge bolla woykko gibbe garssan miizati yechcha qanxxetidaga miiza wodenne keththappe guye baggara gatta keththay dizayssa ha missiley nusi qonccises.

Ha missile bola qifa woyko gaxare gade heran de'za borati emere heran yane hane hemeteretiraysa qonc'sishin he boratika kehipe xiketidi modhi utidaysa ha missile qonc'ises.

Ha misile bolla lo' o ogen kutoti xahena malanne kutota hara do'ay mena mala nago ogetan dumma dumma mishatan woyko shubon waxerethidaysanne kutota nago ogeti qincisiza misile qoncisses

ha misile bolla issi macasiya keehippe ufayxayda woykko miicayda uthidayssa gidishin iimiiyen nam7u kuttoti haatawuyishenne nam7u pupule eta sintan uthidayssa ha misile nuusi qoncisees

Ha misile bolla oyddu buuratanne hedzdzu asati qoncizayssa gidishin issi bitane sintha baggara na'mu boorata waaxidi goyishennne guye baggara qasse na'mu boorata waaxidi na'mu asati oothi didishen ha misiley qoncisees

ha misile bolla waado mizati banta de'soon woykko baraten issipetethan shiiqizayssanne etikka utthidayssa isso issoy qasse eqqizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla gaxxare heeran diza keeththati diza mala qoncisirappe aaxiri he heeranka kurthoti dorsatinne deshati dizayssappe aadhdhin gatha keeththaynne korkoro keeththay dizayssa ha misile nuursi qoncisees

ha misile bolla issi bitane attuma kutho ba kushen oygidi keehippe miicishenne he kutho pudexo ooththidayssa ha misile qoncishishen izaappe hina baggara hara kuthosinne denbasoy dizayssa qoncisees

ha misile bolla aspalte ogera hareti caana tookkidi bishin he caanaykka mitasi issi petethan qashethidi hare bolla uthidayssanne haretika ista tookkidi ogera bizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolli denba bolla boorati woykko miizati issi bolle shiiqiri heemetidi dizayssanne issi aayakka maatara miize bolli diza qushashata pittayda dizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolli aayonne naaye qoncidayssa gidishin etha guyenka cora kuttoti dizayssanne keeththay dizayssa qoncisirayssa peyateri kuttotanne phuphuleta issi bolle shiishshidi aayoti miicidayssa qoncisees.

Ha misile bolla gaxare heeran diza miishati qoncizayssa gidishin etikka gatta keeththanne issi bisane deeshshata hemmana bizayssa ha misile nuus keehippe lo'o ogen qoncisees

ha misile bolla issinaya qoncizayss gidishin he nayakka waadomiizay hargidaro hakamishenne dilikoose immishon ha misile nuussi keehippe qoncisies

ha misile bolla miizatu barete diza sohon umarsichida saaten waado miizati issoysso ichidayssanne issoyso eqqidayssa nuus qoncisishin ha misile bolla ubba miizatikka gibbe garsan dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla coraasay zal7e soohon shiiqizayssanne ha zal7e soohon dumma dumma dorsati zal7e siyizayssanne he na baggara qasse dumma dumma asati shammishenne zal7ishen ha misile nuus qoncisis.

Ha missile bolla issi bittaneyi ha baggara matta miththara pudde puni puni garssan gigisiza wode hini baggara qase issi bittaneyi koppya aththidi ya baggarakka ikka hara oththo othiyayisa ha missiley qonccises.

Ha misila bollan putetha tokkidinne putetha dicchanaw maadiza keetta garsan Abokaado putethi dicchidi lo'ittza hunetan woyko lo'izza maaran dicchiza issa ha misile nuusikko besees.

Ha missile bolli wogga gitta kettan mittara gigetidi uutida madaban doonoy issi bolli shiqqidi bantta yaran yaran dumma dumma oggen utidayssa qoncissishin doonoyka giyas woykko zal'es banas giggetidayssa qonccises.

Ha missile bolla issi nayiya kehippe ufayetayiddanne micizayissa qoniccisizayissa gidishini izaka woyiko izikka donno olape bokiri kushera oyiqiri ha qoncisishenne intappe guye baggara duma duma kethati dizayissa ha misileyi qonicisesi

Ha missile bolla assatti gade garssan putte tokizayssanne issi bittaney hokiidi putte tokidi haththa ushizayssanne he bittanezikka wolayththa dere dunguza ba qodhdhen xaxiidi uttidayssa ha missiley qoncisees

ha misile bolla ooso ooththida maca asati qoncidayssa gidishin etikka banta oosuwa minotetan ooththi yeddizayssanne dono wurqappe pith pithi madabaran shiishshidayssa ha misile qoncisees

ha misile bolli oyddo asati banta oosowa gade garsan eqqidi ooththishenne katha maxishen qoncidayssa gidishin heedzdzu asati issi petetan ooththidayssanne issi nay qasse barka ooththidayssa qoncisees

ha misile bolla cora asati limate ooso woykko puute toketa ooththi shen qoncizayssafe issi bisane puuthe sokkidinne dumma dumma maqommo waathtiri marxine kaathidi puute sokkidi dizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla gade garsanne issi he gade garsan de'iza gatta keetta qoncisidayssa gidishin he urtayka nam7u mera oyqqidayssa gidishin issoy galal7o mera issoy qasse karexi bessiza mera oyqqizayssa qoncisees

Ha misile bolla woga gita dalga gade bolla murta wogen gakkiza banga geetettida miishay qoncizayssa gidishin he bangaykka dumma dumma maado asa natus immizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla cora puute yarati utidayssanne he puteti dichcha bolla dishin asatikka he puteta bul'i bul'i bessi bessi giigissishinne ha bagga ubbaykka kehippe xeellishin qoncisees

ha misile bolla keehi ggita badala gade gididayssanne he badalaykka lo7o ogen zeretidi diccizayssa gidoppe attin maanas gakkiben nayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla dumma dumma puute qommati banta yaran toketidayssanne hinnappe hini baggara dalga woykko gita mitati diccidayssanne wogga wogga daro daro miishata immizayssa ha misiley qoncises

ha misile bolla asati mitha woykko gaashe giigissishen mithara qoxi qoti pude oykko akafara punni punni giigissishen qoncisidayssa gidishin nam7athikka banthawu7en awi menna mala koppiya aaththidayssa qoncisees

ha misile bolla keehi lo7izanne ayfen beyano inchetisa maaran maaran toketiza awokaado puteti dizayssanne he putekka zerethas gakkiza woykko pisketano gakkizayssa ha misile qoncesis

Ha misile bolla cora asati uttidaysanne izeta sinthan issi akimey uttidi eeta hakamizaysa qoncisishin eetape guye bagara keetha bolla qeyi mesqele getetiza misiley uttidaysa hamisiley qoncisidi dees.

Ha misile bollan hezhzhu asatine issi paray qoncizaysa gidishin nam'ati akimeta gidishin issoy qase para goda gidizaysane nam'u akimeti para akimishene issoy xafishin issoy

Ha misile bola namu asati qonicizayisa gidishini issi harey issitara dizayisanne issoy hakimme woyikko meheta akime issoy qase harey godda gididashin akimeyikka hareza akamishin ha misileyi nus qonicises

Ha misile bolla issi macasiya uttidayssanne ippe heni baggara cora asati uttidayssanne izakka haakime gidada hara asatus cora timirte woykko tamarsayda dizayssa ha misiley qoncisees.

haga misile bollan qoncizayssi miizatanne dumma dumma asati qoncizayssappe aadhiri doktoretikka mehe woykko mehe hakamiza asatikka mehe hakamishen ha misile nuus qoncises

ha misile bolla issi macasiya woykko meheta haakimiya meheta marippe caddanas maripppe dhale duukishin ha misile qonchisizidayssa gidishin hinna baggarakka miizatinne asati qonchizayssa ha misile bessees

ha misile bolla kana haakime keettan issi kanay haakametidi dizayssanne issi hakimiya miiyen eqqara kanaa hakamayda dizayssanne kanappe guye baggara kana misile de7iza miishati gigida bolla dizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla jarkketi dizayssa gidishin jarkketikka dumma dumma qommota dizayssappe qeeruwa gitanne dumma dumma mera oyqqidaageti qoncizayssappe attidi etikka kemikaale malatiza miishata bantta garsan oyqqizayssa qoncisees.

ha misilen dumma dumma asati dumma dumma ooso ooththizayssa qoncizayssa gidishin haakimeti dizayssanne deeshsha akamizayssa dorsa akamizayssanne miiza akamiza asati dumma dumma suhon banta ooso ooththizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla cora so medossati shiiqizayssa gidishin he so medossatikka boorata gididayssanne haysiya heessan dumma mera woykko dumma qalame dizayssanne hetikka gade garsan uttizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolli issi yela ganay booththa para oyqqi uuthirayssanne ikka booththa maay'o maa'idi eqqizayssa qoncisishin iyappe heena baggara dumma dumma asatinne dumma dumma parati dizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bollaka timirte keeththay qoncizayssa gidishin he timirte keeththa sintanka issi macasiya eqqa uthidayssanne gibbe garsanka cora asenne cora miizati dizayssa ha misile noussi qoncisees

Ha misile bolla gaxara heeran miiza hakanthanas efiza soohon asati bantamiiza hakamisishen erisidayssa peyaxeri henna baggara hara asatikka bantamiiza ehidayssa qoncisees.

Ha misile bolla issi haakime hargida kana hakamishinne pana goday sintatuwa xoqu histidi oyqqizayssanne essappe hina baggara monthorbonne hara haakimeti issi pethhethan utidayssa qoncisees.

ha misile bolli paray hakamettiza haakime keeththanne para hakamiya haakimiya paraza lo'etha xeellishenne para hakamishen bessees heyssafeka he hakamiza asay dumma dumma oosora yidi banta para hakamisano yizayssa qoncisees

Ha msile bolla asatinne miizati ichidayssanne eqqidayssa qoncisi shen nam'u asatikka miiza haakimeta gidishin esikka miizata hakamishen hamsile nuus qoncisees.

ha misile bolla nam7u hakimeti woykko mehe haakimeti meheta hakamanawu yizayssanne meheti dumma dumma hunetan dumma dumma ogen uthidayssanne eqqidayssa qoncisees.

ha misile bolla issi paranne issi haakime qoncizayssa gidishin teknologi mulothan ooraxizi yiza maashinen haakimekka he para hakamishen ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla ogera dumma dumma miiza qommoti bishinne eta giddonka issi deesheya bizayssa qoncisishen etappe guyera issi bitane eta laaggishen ha misile nuus qoncisees.

Ha misilezale bolla wora medossa gettetidayisi qoncida gidishini, he medosayikka gegge gidishini, geggeyi kohoyikka geggeyi kehipe qohetena mala iyana nangizayisa gididayisa ha musileyi qoncises

Ha misile bolla worra medossayi cakka garissan qonicidayissa gidishini he medossayikka kehippe yashidayissane darro assayi hirigizayissa izika gammo getetidayisa bessesi

Ha misile bola Wora garisani diza wora medoosayi betizayisa gidishshin izikka worakana getetizayisaanne hara sooho kehippe tishshi hisiti xelizaysa ha misileyi nusi qoncisesi

Haa missile bolla kihe be'anasi lo'iza wora garissanni kehi lo'iza wora medosayi eqidi uttidayissanne isitta kaaceyi kehippe adussanne miththa malatiyissa haa missileyi nusi qoniccisess.

Ha misile bolla caka garisa na'mu wora medosatas qonicises izaka maca gamo gididaysa besishin izaka issi soho tishistada xelizaysanee hamutizayisa ha misiley qonicises

Ha misile bola wora medoosathi qonccizayssa gidishin he wora medoosathikka kace kaceera gaththidi dum7ethhthishen qonccizayssa gidishin issappe hina baggaarakka hara wora medoosathi qonccizaysa ha misile bessees.

Ha misile bolla kehi yashizanee woliqama medosa gididayis qonicizaysa gidishin izika gasho gididi hatha uyishe dizaysa kehipe qonicises

Ha misile bola qoncizageti nam'u wora medosata gidishin etika kehipe yashizaysa gidishin issinoya uttidaysane issoy qase eqidaysa ha misiley qoncises

Ha misile bolla wora medosati shuchchara haathara dizasoon eqqi uttidaysanne eetika haaththa uyidi dizaysa ha misiley nuusi keehippe qoncisees.

Ha misile bolla wora medosati kecca bolla woykko zuma bolla eqqiyayssanne he wora medosati waaliya geetettiyayssanne itophphiyan keehi asa dosetida ha misiley qonccises.

ha misile bolla issi wora medoosay utthidayssa gidishin he worame doossaykka keehippe tishshi histidi issi soo xeellidi dizayssanne he wora medoosa suntay quxarsa geetettidayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla worame doossay beettizayssa gidishin he worame doossaykka maahe qommo gizizayssanne he suntay abbu shemane geetettizayssanne ikka issiso tishshi histidi xeellizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla qoncizayssi woramedoossa gididayssanne umars umarsi cora wode kiizayssi he medossaykka godare geesettizayssa gidishin etikka issi fetethan gididi aaza mizaakko erethennan mi diddizayssa misile qoncisees

ha misile bolla keehippe xeellano yashshiza worame doossati dizayssa gidishin heme doossatikka heedzdza milatishin etappekka guyera hara corame doossati dizayssanne etikka keehippe tishshihistidi issisoha xeellidi dizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla wora medoossati qoncidayssa gidishin etikka wora hare woykko zabira geetethidi qoncesidayssi yaanne hanne hmeteretishin issoy issoyka hara bagga tishi histidi xeellizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla wora medoossay waran qoncizayssa bessishin he medoosoykka woxxidi dizayssanne he medoossa kace xaaxetha qommoy dizayssa ha misile nuusi qoncisees

ha misile bolla nam7u wora medoossati qoncidayssa gidishin issoy sintha baggara keehippe tishi histtidi xeelishin ikka maahe qommo gidizayssa ha misiley qoncisses

ha misile bolla worame doossati qoncizayssa gidishin etikka denba sohon hemethi dibbizayssanne he worame doossa suntay zihoone geetettizayssanne keehippe gita gizizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla wora giddon diza woykko denba wolle diza wora medoossata qoncisidayssa gidishin etikka wora hare woykko zebera geetettidayssi eqqidayssa nuus qoncisishin etikka keehippe xixilisiri woykko injetsira hanotan dumma dumma ogen hamutishen qoncisees.